bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men ɓamtare ndeema ɓennore ɗo e haalirde Timtimol FM jamma aset waptu nogas ha waptu pawɗo hojomaji capanɗe nayyi e jooyi artire artire subaka talata waktu sappo e goho ɓiijo ha waktu sappo e goho ɓiijo fawa hojomaji capanɗe nayyi e joyyi ñande aset nogas joyyi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi et nogas e goho yewtere men ɓamatare ndeema bismi ko on mo ganduɗa ko kaw meɗen Mamadou Bakary Konte gollotonoɗo toon to to mairie Wourossogui kono kadi ko toppitiɗo kala fewte e état civil caggal ɗum eɗen bismi on mo ganduɗa koAbdourahmani Ba ko conseil municipal kono kadi ko APDC manam agence porteur dynamique communautaire nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe monikala ene bisma e tongngode capanɗe tati e ɗiɗi temede jeetati e noga e nayyi capanɗe nayyi e jooyi e capanɗe joyyi e jeenay tawa bandiraɓe on jeyete e yewtere nde tawa on joɓani hay ɓuuɗu nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala joguiɗo kumpa eko fewti e état civil ha tengti e kayitaji juddu ene wawi jokkodirde e bandiraɓe e yewtere ɓamtare ndeema e 32 824 45 59 bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere moon ɓamtare ndeema ene wertani on leeso e yesso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

nden noon musidɓe teddɓe ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon banimon debbo ɓinguel yummon Coumba Hamady Ba to karallagal ko gorko mo ganna Oumar Sall nden noon musidɓe tedduɓe yewtere men ɓamtare ndeema hande bismiɗen ko on mo ganduɗa ko kaw meɗen Mamadou Bakary Konté wondude omo ganduɗa ko Abdourahmani Ba nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande yewtere men ɓamtare ndeema jewteten ko ko fewti e kebgol kayitaji juddu manam état civil caggal nde en kaali bandiraɓe yidɓe jokkodirde e yewtere nde to banggue namde gonɗe e tongode 32 824 45 59 namde ɗe koni sifori ɓe mbi ko beela aɗa andi chef de village walla chef de quartier ine jogui deftere sukaɓe jibinaɓe mbaɗane déclaration so tawi aɗa andi chef de quartier walla de village eɓe jogui nde ɗon deftere ñoƴƴu goho so tawi a anda chef de village walla chef de quartier ñoƴƴu ene jogui deftere nde sukaɓe jibinaɓe mbaɗete déclaration ñoƴƴu ɗiɗi caggal ɗum ɓe mbi hol laabi deweteɗi gam wadde déclaration ɓiɗɗo jibinaɗo e yiyande moon nden bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande yewtere nde koye fannuji ɗiɗo nden noon eɗen bismo hobɓe men tedduɓe monikala salmodirtu e bandiraɓe caggal ɗum innito kono yewtere men ɓamtare ndeema weltanima monikala bismima monikala kadi mbiɗen ko projet kongngol rewɓe dande dow nden noon prjet voix de femme en grande echelle tawa ko caggal ballal Allah e ballal ɓen ɓe ganduɗa ko bandiraɓe meɗen RRI radio rural international e jokkodiral AMC affire mondial Canada e haalirde Timtimol FM nden noon joni joni o en bismoto hoɓɓemen tedduɓe monkala inni to caggal de en guinniɓe kono kadi monikala innito e gollal muɗum ha tengti kadi e darde mum ko fewte e kebgol kayitaji juddu nden noon bissimilla moon
<hesitation> assalamu aleykum bandirɓe musidɓe tedduɓe musidɗo moon pa Abdourahmane ɓurɗo lolirde dippelé ko conseillé municipal ko agent porteur dynamique communautaire en même temps woni mo ganduɗa ko agent volontaire mo développementn communautaire <hesitation> wallodirde e communauté ko fati kala ko fate banggue ɓamtare
ahan kaw Mamadou

Allah jarama on jarama <hesitation> e salamam ɓurɗo teddude fewde e bandiraɓe hettiyankoɓe kono kadi en jetti kaw meɗen Mamadou Bakary Konté par ce que eɗen gandi <hesitation> kala hande o ko jahluma e kayit to banggue fannuji ɗi foof ma wiiye yaah to kaw Mamadou Bakary ɗum noon ko yettere Allah koye retrite o woni kono hande o kanko ni ɓuuri daarade e sukaɓe wonɓe ɗo e joni <hesitation> nden noon en jettimo en jaarimo aussi e notade noddago go kono kadi en beltanima Abdourahmani Ba caggal de sen mbi conseil municipal kono kadi APDC agent porteur dynamique communautaire sa veut dire kalako wallata rendigo no ɓamtori kamɓe ɓe jeeya hen nden noon haalirde Timtimol FM ene bismi on hande e yewteremen fewtude e état civil manam état civil sen kaali état civil noon hande yewtere nde fayi tan koko fewti e kebgo kayitaji juddu nden noon hande o sen kaali kebgol kayitaji juddu hol foɗɓe hebde kayitaji juddu e holno kayitaji juddu foti heeɓirede en tottitu hoɓɓe men monikala jubbana en hen caggal nde eɗen gandi ha joni caɗele kewɗe ene kefto sukaɓeɓe tawa ko wasde andude walla kadi ko wasde rewde laabi ɗi ganduɗa poɗɗi rewede ɗi nden noon kaw Mamadou bissimilla

<smacks lips> eerno Abdourahmane
* <hesitation> Allah jarama a jarama sembinde ko haaliko effectivement no wirini <hesitation> so neɗɗo jibinama pour ande omo woodi to banggue laamu alay saago o daña kayit par ce que sa dañani kayit ene wayno a limetake e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni Sénégal naaɓe ko wite population so wiyama ene liime Sénégal naaɓe ko yimɓe temedere so tawi a ala on kayit a wawa limede e ɓenɗon himɓe donc firtata tan ka a wona Sénégalais ni a suwa wonde Sénégalais taw eyyi ɗum noon no wirini ko no so tawi neɗɗo jibinama alay saago déclaré <hesitation> saabu <hesitation> so jibinama innete ɗum woni déclaration o yimɓe nodde <hesitation> biskit adde ceerno aara hokkamo inde ɗum woni déclaration o jibinama o min dokkimo inde rokkude indede noon wawa hadde tan e ɗemgal alay saago waɗa kayitaji ko holliti fimde ɗum woni sefantagal ngal ngal sefantagal noon no wirini kayit mo ganduɗa o ko hôpital jibineɗa sage femme waɗanima kayit wonde kaari de ariɗo <hesitation> hande alarba o jibini waptu nanggam ɗo e Wourossogui on kayit o waddeteno Konté wirirni carte d' identité yummiraɗo o e carte d' identité babiraɗo ɓe jaaha mairie ɓe mbaɗane kayit enen noon to banggue mairie to ken conseil municipal ene wayno <hesitation> ene teska wonde yimɓeɓe ɓe toppitaki kayitaji no fewi wonɓe ganduɗa ne keeɓa on kayit gummiɗo e e sage femme certificat d' accouchement <hesitation> kollowo fimde wonde debbo o jibini ɓe mofta ɗin kayitaji ɓe cikka ko kayite juddu ha ɓenna aɗa andi joni kaw men Konté o haali wonde e nder balɗe capannayyi e joyyi ɗum woni déclaration normal o so ɓenni ɗon wiyete ko déclaration tarduɗo donc e nder balɗe capanɗe nayyi e joyyi ɗe gaddata ko on kayit mo sage femme tottuma hewɓe noon mofta on kayit ha wona hitande e quelque cikkata ko oɗo woni kayit juddu so namdama kayit juddu jaltina ayi déclaration o hankadi tardi e on tuma ko ma gadda seedeji kayit mo docteur o tottuma o on tan ne yona e baɗɗo déclaré o yo waɗe hen kono so tawi ɓuuri ɗon balɗe capanɗe nayyi e joyyi ɗe ha woni hitande hankkadi wontatan ko kayit <hesitation> tarduɗo alay saago hankkadi waɗa seedeji to banggue mairie ene wayno nde teskano wonde yimɓeɓe mbawa topitade kayitaji mairie ndi webni nden kam aɗa hulanno wonde a ala capannayyi walla a ala temedere ko ɓaɗirɗa kayitaji volet gadano mo Konté wi o on volet mairie waɗi ɗum gratuitement pour webtinande yimɓeɓe kala jibinɗo beele ne wawa wat déclaré ɗum volet gadano volet 1o heddi noon gongol sa sohli kayit juddu mbaɗa hen capannayyi ɗum woni vignette o mbaɗonnoɗa temedere mbaɗane ɗa kayit juddu donc no wirini hande o webti <clears throat> neɗɗo susa wiide mi ala kaliss hay sa ala kayit mo ganduɗa o ummi koto docteur aɗa wawi yaade jaada e seedeji ma setto wonde kaari ko ɓii kaari mbaɗaneɗa kayitaji saabu no wirini on kayit tagadma nadde école on kayit tagatma jeeyede e limore Sénégal on kayit tagatma dañde carte d' identité on kayit tagatma dañde passeport e gueɗe kewɗe ko on kayit tagatma dañde ɗum deke noon no wirini ko noon tigui so neɗɗo o jibinama kayit ɗmo docteur tottat ma o jaaha mairie mbaɗa déclaré hoorema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
<hesitation> kono hande beele meɗe waɗi * surtout huccidde e ɓeeɗo ɓe ganduɗa ko kawiraɓe men mawniraɓe me kono kadi hande ko humpitiɓe ko fewti e état civil ha tengkti e kebgol kayitaji juddu kaw Mamadou a haali nane to premier étape manam jibina suudu safrirdu balɗe capanɗe nayyi e joyyi yo taw déclare i cukalel nguel kono enen foof eɗen teski hande <hesitation> en mbiyata rewɓeɓe ɓe jibinta cuuɗi cafrirɗk kono won hewɓe nanduɓe denɗam ñewel en ɓe jibinta koye galleji ɗi janggo e jaam ɓe jiiɗa hebde kayitaji juddu ɓe mbiye goɗɗum e goɗɗum beele ɓennene ene mbawi hebde kayitaji juddu no weɓiri walla ɓen kadi koma jaaha e cuuɗi <hesitation> safrirdu keeɓa kayit aussi

déclaration normal o

jarama kaw Mamadou nden noon APDC ji ononne ko woni hen darde moon surtout to banggue <laughs> dusde ɓeɗo ɓe jibinani suudu safrirdu kadi seedeji ɗi e fofoof en tout cas alay saago ɓe mbawa wallede hay hen gueɗel gotel wasa yejjitede aussi par ce que so yejitama tan bantintu e cukalel nguel
<hesitation> <hesitation> ko ko noon kono no mbinomi nane ni e wonde ko ganduɗo alhali o kañum joɗiɗo ne haala hono Mamadou Bakary Konté ken duusoɓe ɓe ganduɗa ɓe koko communauté communauté woni <hesitation> rewɓe ɓe ganduɗa ɓe kañum en gonda jamma e ñalawma webtinandeɓe noɓe keeɓirta kayitaji kebgol kyitaji ngol haalama gassi famama heddi ko hen sahaji en teske caɗele joomum jiiɗa wadde kyitaji donka nde wonno worɓe ko ɗannotoɓe ndeesa <hesitation> lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati ayeyi ɓinnguel dañe caggal ko ɓuuri hewde yummiraɗo carte d' identité babiraɗo joom galle mum yummiraɗo ala kayit juddu joom galle mum <smacks lips> eɗen mbaɗa hen profite e pour wasiyade yimɓeɓe so tawi joom galle o omo ɗanno yo tinno carte makko d' identité hay soko photocopie o acca ɗon kayit makko juddu o acca ɗon pour :fre en cas janggo so tawi joom suuduma sohli kayitaji wiyama ya addoy kayitaji joom <hesitation> joom galle ma taw mo jogui kono joom galle ɗanno tan nawa foof janggo joom suudu namde kayitaji wiiya joom gallam de nawi kayitaji heddo ma téléphone heddo ne tarda e gueɗe gueɗe mbaɗe hono noon donc ko wasiyaji batten pour hebtinande en golle ɗe affaire kayit juddu aɗa andi Mamadou Bakary haali ɗum joni volet 1 o haalni en volet deux o haalni en volet trois volet 1 o ko an garɗo déclare de o yummiraɗo walla babiraɗo sa ari déclare de ɓiye totteɗa volet 1 o nawa mofta pour en cas sa sohli kayit ɓiye taw aɗa wawi nawde onɗon kayit mbaɗaneɗa kayit <hesitation> volet ɗimmo o on ko ɗon heddoto e mairie he par ce que sa addi kayitma alay saago ɓe guddita deftere nde ɓe ƴewa beele ko gadduɗako eko wone deftere he ko gootum beelene yaadi volet tataɓo o nawete ko tribunal wiide mi jibini walla bon sukaɓe gaare ko min e Mamadou Bakary joni min cetto wonde guelɗo ɓinnguel de jibinama ko kaari woni yummum ko kaari woni bammum mais ne wawi wasde wonde gonga en en eɗen gandi Sénégal kowoni hen eɗen gandi Afrique ko woni hen ne wawi wasde wonde gonga par ce que eɗen gandi won kayitaji kewɗi ene pewne tawa wona noon yaari alors kayit tataɓo o yeehe tribunal pour que en cas janggo so probléme waɗi ko ɗum tagui seedeji ɗi ne mbaɗe hen par ce que won kayit mo mbawɗa wadde mbiya ko oɗo de ko kaari woni bammun taw wona gonga janggo bammum normal o ara ne wawi portude plainte waɗa haalaji donc batten haqqille no fewi no Mamadou Bakary wirini ala haydara ko watte hen so kayit sohlama law law jaaha mbaɗa kayit e balɗe capannayyi e joyyi fawaki noon haysa ala kayit docteur aɗa wawi yaade jaada e seedeji cetto mbaɗaneɗa kayit walla boom aɗa jogui kayit docteur jaaha mbaɗaneɗa kayit mofta on kayit goto ha aduna o gasa ko on kayit goto tan jogotoɗa te serani ko capannayyi alors gacca on kayit mbasa dañde ɗum ha waɗa audience suji ñawoje nawe tribunal jooɓa ujunere mbaɗa seedeji ya garta tapere tawa capannayyi ne wawi régle ude bandam en
jarama dusdeɓe noɓe dañiri kayitaji kono kadi a haaliɗo gueɗal ngal ganduɗa enen ken nokku ɗanniyankoɓe kadi eɗen gandi ko ɗanniyankoɓeɓe ko ɓuuri hewde ɓe garat ɗo fodde lebbi seeɗa tan ɓe jaaha so woni joom cuuɗi ɗi henna cowima jibini caggal mabɓe no kaw Mamadou wirini surtout debbo mo ganduɗa jibini koye galle ma seediji gara ma fofoof ara ɗum ɗonne ne wawi battinde e cukalel nguel kaw Mamadou en gartat e étape ɗimmo o saabu oɗo étape ko étape mo ganduɗa cukolel nguel jbinama suudu safrirdu jibinama e galle kono noon dañi kayitaji waktu mo foti dañde kayitaji o manam balɗe capanɗe nayyi e joyyi kono noon a haali wonde cukolel ene yurmini ene hokka chance uji kewɗi alay saago kadi ɗonne bandiraɓe wasata wol ha joni wonɓe ɗo ene joɗi tawa dañani ɓesguji munen kayitaji par ce que ƴeweten tan ko so audience forêt ari cikkata aduna hay goto ala kayitaji juddu <laughs> ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa alay saago ƴewte no moƴƴi kaw Mamadou